Paɣasaribili n ʒɛya o sola jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga vakaɣali ka lo o zabiri zuɣusaa o nyaanga fulaawaasi nim biɛni mi ka bilak bood laasabu biɛni ka binyɛra tamtam teebuli zuɣu duu maa peentila peenta piɛlli ka ku bɛ kasi

Kuli n boŋɔ silmiinsi mii noli n nyɛba ka bi ʒiri kum ŋo zuɣusaa amanka puuni ka amanka maa nyɛ din galisi ka bi ku pobili bin sabinli ka yiya bɛ nimaani ni jiranbiisa nima ka laati poll gba galisi nimaani salo maa nyɛla ban galisi pam viɛnyɛlinga

niraba n ʒɛya ka nyɛla ban galisi pam gbansabila mii noli n nyɛba paɣaba galisiya pam dabba gba mii bɛ bi puuni so lɛbi o nyaangi birina ka yɛ liiga piɛlli ka so mii gba ʒiya ka yɛ liiga baŋkom ka chɛŋ n pili di zipiligu ka so mii gba ʒiya ka zaŋ o nuu gabi o nyaanga niraba maa puuni paɣaba ku ʒirila ŋmani gura ni adiiku nima

palli zuɣu m-bɔŋɔ lɔra maa mi zooi ya pam lɔra sabila ka palli maa gba zuɣu kuli ne ka viɛla palli maa nyɛla kootaali palli ka bɛ zaŋ bin' piɛla boi boi li ka niriba za za pahi bɛ zuɣu.

Niriba m-be laɣiŋgu ni ka wari waa bɛ warimi ka zaŋ chinchina zaŋ gobi chinchina maa nyɛla zaɣidozim ka so jinjam buluu ka zaŋ binyara goligoli bɛ nyingoya ni ka zaŋ chinchini shɛli gobi bɛ biha ka wari waa

loori n-zaya lɔra dibaa ayi ka bɛ nya asidet ka loori gaŋ maa maɣisi maɣisi ka niriba kana ti za ni maa ni n-lihira n-ye ninvuɣ' shɛba ban be di puuni maa ka bɛ yihiriba ka bɛ tiŋgbani maa nyɛ tiŋgban' ʒee ka loori maa nyɛ loori buluu ka zaɣ' yinga nyɛ zaɣ' ʒee.